Salin boɣali ni n boŋo doo n ʒɛya ŋo o yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa o tamla kunkun zuɣu kom n bɛ boɣali maa ni ŋo paapu nim n doya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo heed pai n ʒɛya ŋo

Salin boɣali puuni n boŋo ka dabba bɛ dinni ni paɣaba ka kom bɛ dinni ka paapu nim doya tihi n saya ŋo palli n doya ŋo mori n bili ŋo doo n tam kunikuni zuɣu ka yɛ liiga piɛlli ŋo

Zaham gbahabu shee n bɔŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ka gbambihi anahi ʒɛya ka zahama bɛ dinni ka paɣa gbubi gbambila ka zahama bɛ dinni ka ŋarim ʒɛya ka tihi sa di nyaanga

Loori n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli ka di puuni yoogi yili n ʒɛ di nyaangi ŋo di nyɛla jiranbiisa ka tihi sa di luɣuli laati nim n boŋo palli zuɣu n boŋo doo n ʒɛya ka gbubi foon

Salin boɣali ni n boŋo kom n boŋo doo n kuriya ŋo ka gbuni soobuli tihi n saya ŋo bi nyɛla dabba anii n bɛ salin boɣali maa ni so yɛla liiga piɛlli ka so yɛ zaɣ dozim

Salin boɣali ni n boŋo palli n doya ŋo tihi n saya ŋo dalibili n ʒɛya ŋo soobuli n boŋo heed pai n boŋo kom n bɛ moɣali ŋo ni ŋo kunkuna n doya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo yaɣari ka bi kurigiri durina kom n doya ŋo doo n ʒɛya ŋo o nyɛla zaɣ sabinli ka yɛ liiga piɛlli tihi n saya ŋo palli n doya ŋo

Mori n saya ŋo di kuumi tihi n saya ŋo salin boɣali ni n boŋo soobuli n boŋo heed pai nim n ʒɛya ŋo paapu n boŋo titaɣa ka bi so maa dabba maa so yɛla liiga dozim ka gbubi kuriga

Gbanpiɛli n ʒɛya ŋɔ o nyɛla paɣa ka kpa ninkpari sabila ka nyaɣa baaji ka yɛ liiga piɛlli bi ʒɛla shitɔɣu tooni di dundoli nyɛla zaɣ sabinli ka bi sabi namba sabinli pa di dikpuna zuɣu bihi ayobu n ʒɛ o sani

Salin boɣali ni n boŋo heed pai n ʒɛya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo paapu n paya ŋo tihi n saya ŋo palli n doya ŋo doo n tam kunkun zuɣu ka yɛ liiga piɛlli

Niraba n chɛna bi nyɛla niraba anahi niraba ata kparila tooni ka ninvuɣu yino tuɣuriba soli niraba ayi ʒila kpalansi tihi n saya ŋo kunkuni n doya ŋo mori n saya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo heed pai n boŋo soobuli n boŋo ankora n ʒɛya ŋo dabba n bɛ dinni bi nyɛla dabba anii ka so yɛ liiga dozim ka so yɛ liiga piɛlli

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu kurifooti n ʒɛya ka sala bɛ dinni duɣu n tamya ŋo teebuli n ʒɛya ŋo ka tahapoŋ tam dizuɣu ka chɛrigi pa gbambili zuɣu n tam teebuli maa zuɣu

Niɛma n doya ka shɛŋa pa dizuɣu namda nim n yiliya ŋɔ namda nim ka bi shɛbi ŋɔ di zuɣusaa ka bi dizaainili fulaawa zaɣ piɛla zaɣ sabila gba biɛni ni zaɣ ʒiɛhi zaɣ buluu

Zaham n bɔŋɔ di biɛla gbambihi ni dabba ni paɣaba n ʒɛya ŋɔ ŋarim n ʒɛya ŋɔ tihi n saya ŋɔ doo n ʒɛya ka pili zipiligu o yɛ liiga ʒiɛ ka paɣa yɛ liiga dozim ka gbubi dalibila

ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ paɣa so yɛla liiga piɛlli ka so chinchin ka so so jinjɛm ka yɛ liiga ʒiɛ ka paɣa gbubi gbambila ka zahama bɛ dinni

Paɣaba ata n chɛna bi tuhurila yino soli paɣaba ata maa zaa kpabila bihi ka niraba ayi gbubi katawiya ka yino gbubi kpalaŋa tihi n saya ŋo mori n ʒɛya ŋo

Jaara n boŋo chɛriti n yiliya ŋo di nyɛla zaɣ piɛla ka nyɛ gbambihi fulaawa nim n tamya ŋo kapu nim n yiliya ŋo zaɣ sabinli zaɣ dozim pileeti n tamya ŋo foon n paya ŋo

Paɣaba n boŋo so ʒila boɣati ka gbubi katawiya bi kpabila bihi doo n boŋo o ʒila kpalaŋa tihi n boŋo mori n saya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo dabba n bɛ dinni ka kom biɛni ka dalibili ʒɛya ka heed pan biɛni soobuli biɛni tia n saya ŋo palli n ʒɛya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo kunkun n doya ŋo kom n boŋo kuɣa n doya ŋo doo n ʒiya ka yɛ liiga sabinli ka gbambili ʒɛ o tooni paapu nim n doya ŋo paapu piɛla ni zaɣ sabila

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ dinni ka duɣu tam dizuɣu kapu tamla teebuli maa zuɣu ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Paɣa n ʒiya o pirila namdi piɛlli ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ paya ka suu pa dizuɣu ka kuriga nim pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo ka sala bɛ dinni ka duɣu tamya ka gbambili ʒɛ di luɣuli

Kuligi ni ka bi ʒɛya ŋɔ bi gbaharila zaham nima zahama maa biɛla dalibihi ni zaɣ buluu nima paɣaba ni dabba n ʒɛya tihi n sa bi nyaangi ŋɔ ŋarim n ʒɛya ŋɔ so n bɛ bi nyaangi ŋɔ doo n nyɛo o yɛla liiga dozim

Paɣaba n chɛna bi nyɛla paɣaba ata ka tuhuri yino soli paɣaba ata maa kpabila bihi ka yino ʒi boɣati ka yino ʒi kpalaŋa ka yino gbubi kpalaŋa o nuuni mori n ʒɛya ŋo tihi n sa bi luɣuli ni ŋo

Paɣaba n chɛna bi nyɛla paɣaba ata n tuhuri yino soli o ʒila kpalaŋa paɣaba maa gba yino lahi ʒi kpalaŋa ka gbubi anbirala so gbubila kpalaŋa mɔri n saya ŋɔ tihi n saya ŋɔ ka so ʒi boɣati ka piri namda piɛlli

Tihi n saya ŋo mori n boŋo paɣaba n chɛni ŋo niraba ayi gbubila katawiya ka yino ʒi boɣati yino bi ʒi binshaɣu ka gbubi kpalaŋa

Ankora n ʒɛya ŋo soobuli ka so gbubi ŋo salin boɣali ni ka bi bɛ mashin bɛ di puuni tihi n sa di luɣuli ni ŋo mori n doya ŋo

Paɣaba ni dabba n ʒɛya zahama ka bi gbahari niŋdi gbambihi ni gbambili buluu biɛni ni giriin paɣaba maa so yɛla liiga dozim ŋarim n ʒɛya ŋɔ ka doo bɛ dinni ka yɛ liiga buluu

Paɣaba ni dabba n ʒɛya bi koharila zahama dalibihi anahi n ʒɛya ka zahama bɛ dinni ka paɣa gbubi dalibila ka zahama bɛ dinni ŋarim n ʒɛya ŋɔ tihi n saya ŋɔ

Namda n shɛbiya ka roba do di luɣuli ka tana bɛ dinni tani piɛlli biɛni ka zaɣ sabila booi booi bi tila tanti zali di nyɛla zaɣ dozim ka namda nim yili dinni namda sabila biɛni ni balati nima

Yili n ʒɛya ŋo laati pool nim n saya ŋo laati n niɛ ŋo woya nim n boŋo tihi n saya ŋo shikuru bihi ayi n ʒɛya ŋo bi yɛla neen yinsi ka nyaɣa baaji yino nyaɣala baaji sabinli moto n doya ŋo

ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ dalibihi n ʒɛya ŋɔ ka zahama bɛ di puuni paɣa n yɛ liiga dozim ka gbubi dalibila ka zahama bɛ di puuni

Moto n doya ŋo chɛchɛ n doya ŋo bi kpɛla tabi ni doo n zaŋ foon kpaba ŋo shikuru bihi n ʒɛya ka yuundi laati bi yɛla neen yinsi ka nyaɣa baaji ka di nyɛ konkoba

Salin boɣali ni n boŋo tuma mashin n boŋo ka doo tam dizuɣu o yɛla liiga piɛlli ka so ʒɛ o tooni ka yɛ liiga sabinli so kurila di yaɣali ka gbubi soobuli ka piri namda muna

Yili n ʒɛya yili maa nyɛla jiranbiisa ka tihi sa dinni loori n ʒɛya ŋo loori maa nyɛla zaɣ sabinli ka di puni yoogi shikuru bihi n ʒɛya ka laati nɛ ka pool saya

Boɣali ni n boŋo dabba n bɛ di puuni dalibili n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo paapu nim n boŋo palli n doya ŋo tihi n sa di luɣuli ni

Gbanpiɛlli n ʒɛya o nyɛla paɣa ka yɛ liiga piɛlli ka bihi ʒɛ o sani bi nyɛla bihi ayobu ka paɣaba anu ni do yino doo maa yɛla liiga ʒiɛ silmiin paɣa maa kpala ninkpara

Salin boɣali ni n boŋo kom n bɛ di puuni ŋo gbambili n ʒɛya ŋo tihi n saya ŋo mashin n ʒɛya ŋo paapu n doya ŋo doo n gbuni heed pai n ʒɛya ŋo o pilila zipili sabinli

Soli ni ka paɣaba chɛna paɣaba ata bi tuhurila yino soli bi kpabila bihi tihi n saya ŋo paɣaba maa yino ʒila boɣati ka gbubi katawiya

Palli zuɣu ka alobo niŋ ka paɣa ʒia ka o bia do o naba zuɣu ka paɣa maa yaagi o noli kuhura chɛchɛ do bi yaɣali ka moto doya ka so zaŋ foon kpa o ka kuriya ka yaagi o noli ka shikuru bihi ʒɛ bi nyaanga

Daani n bɔŋɔ namda nim balibu balibu ka bi shɛbi niŋ ŋɔ di nyɛla kala bobgu roba piɛlli do di gbuni ka niɛma bɛ di puuni kpalansi n ʒɛ di luɣuli ni ŋɔ ka roba pa niɛma maa zuɣu ka bi tabili li solɛtɛp

Tihi n saya ŋo mori n saya ŋo mori maa shɛŋa kuumi ka shɛŋa na maha maha biɛla salin boɣali ni n boŋo kom n bɛ di puuni ŋo ankora n ʒɛya ŋo mashin n ʒɛya ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni ka tooni ka gbambili tam teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo ka duɣu tam di zuɣu

Paɣaba ata n chɛna ka kpabi bihi bi tuhurila so soli o nyɛla doo ka ʒi kpalaŋa paɣaba ŋɔ maa so gba ʒila kpalaŋa ka yɛ liiga dozim so zaŋ tani ʒiɛ n kpabi o bia ka gbubi kpalaŋa

Salin boɣali ni n boŋo niraba n bɛ dinni ŋo so pilila zipili sabinli ka yɛ liiga piɛlli paɣa n ʒɛ o tooni ka yɛ liiga dozim ka dalibili ʒɛ o tooni o gbubila mashin

Daani n bɔŋɔ namda nim ka bi shɛbi n zali ŋɔ zaɣ piɛla bɛ dinni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni ka zaɣ sabila biɛni roba n doya ŋɔ ka niɛma bɛ dinni ka roba pa dizuɣu ka bi tabilili solɛtɛp

Salin boɣali ni n boŋo doo n ʒɛya ka pili hɛlmɛnt ka yɛ liiga sabinli ka so ʒɛ o tooni ka gbuni heed pai o pilila zipili sabinli ka paɣa ʒɛ o tooni ka yɛ liiga buluu

Kunkun n doya ŋɔ mori n bili ŋɔ tihi n saya ŋɔ doo n ʒi kpalaŋ ŋɔ maa n tuhuri paɣaba soli paɣaba maa so zaŋla tani ʒiɛ kpabi o bia ka so gbubi katawiya ka so ʒi kpalaŋa so ʒila dalibila

Paɣa n doya o kuhurimi ka gbubi o bia ka chɛchɛ do bi luɣuli ka moto doya ka doo kuriya ka zaŋ o nuu gbaagi o saɣangi ni ni o duni i yɛla liiga dozim ka yili ʒɛya tihi n saya ŋo shikuru bihi n ʒɛya ŋo

Bia n ʒɛya ka zaŋ o nuu kpa taba n zaŋ ti o teenga doo n nyɛ o ka paɣaba anu ʒɛya ka paɣa maa gbubi Gbanpiɛli o yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabila

Paɣaba n chɛna bi nyɛla paɣaba ata ka tuhuri yino soli paɣaba ata maa zaa kpabila bihi ka yino ʒi kpalaŋa ka yino ʒi boɣati ŋun tuhuriba soli maa ʒila kpalaŋa ka yino ʒi piri namdi piɛlli ka yino gbubi kpalaŋa o nuuni

Namda nim n shɛbiya ŋɔ roba n doya ŋɔ ka roba pa dizuɣu bi tabililila solɛtɛp roba maa ni chinchina n biɛni kpalansi n ʒɛya ŋɔ taapooli ka bi ti n zali ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim ka niɛma bɛ di puuni

Namda nim n shɛbiya di shɛbimi ʒɛya roba n do di luɣuli ka tana bɛ di puuni ka roba pa di zuɣusaa ka kpalansi do di luɣuli taapooli ka bi tiɛ n zali ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim di kpahi bini ka niɛma yili di puuni

Namda nim n shɛbiya ŋɔ di zuɣusaa nyɛla din dizaini konkoba roba nim n doya ŋɔ kpalaŋ n ʒɛya ŋɔ kɛntɛ yɛlo ka bi tiɛ n zali ŋɔ niɛma n bɛ di puuni ŋɔ

Salin boɣali ni n boŋo doo n tam kunkun zuɣu ŋo o yɛla liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa kom bɛ boɣali maa ni dalibili n ʒɛya ŋo tia n saya ŋo palli n gari ŋo paapu nim n doya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo doo n tam kunkun zuɣu ŋo ka o yɛ liiga piɛlli palli n doya ŋo tia n saya ŋo mori n doya ŋo kom bɛ boɣali maa puuni heed pai nim biɛni gbambili n ʒɛya ŋo

Daani n bɔŋɔ namda nim ka bi shɛbi ŋɔ kpalansi n ʒɛya ŋɔ balati nim n yiliya ŋɔ di nyɛla zaɣ sabila roba piɛla n bɔŋɔ ka tana bɛ dinni

Niɛma n bɛ roba piɛlli ni doya ka roba pa dizuɣu ka bi tabi lili solɛtɛp nima namda nim ka bi shɛbi soŋ di luɣuli ni maa katawiya n saya maa di nyɛla zaɣ dozim

Duu puuni n boŋo di puuni nyɛla zaɣ piɛlli ka bi kpahi binyɛra zalizali ka foon pa dizuɣu ka fulaawa nim tamya pileet nim n ʒɛya ŋo kapu n yiliya ŋo diriti n yiliya ŋo

Zaham gbahabu shee n bɔŋɔ ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ gbambili n ʒɛya ka zahama bɛ dinni ka paɣa yɛ liiga dozim n gbubi gbambila ka zaham bɛ dinni

Zaham gbahabu shee n bɔŋɔ ŋarim n ʒɛya paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ doo n bɛ ŋarim maa ni zahama n bɔŋɔ di biɛla dalibili ni yino gbubila gbambili maa ka zahama bɛ dinni

Paɣa n ʒɛya o ʒɛla duu puuni duu maa puuni peentila zaɣ piɛlli hita kaap n ʒɛya fulaawa nim ʒɛya diriti yiliya o sola jinjɛm ʒiɛ liiga sabinli ka o yɛ

Namda nim n shɛbiya ŋɔ niɛma n doya ŋɔ kpalaŋ n ʒɛya ŋɔ ka wotamilo bɛ di puuni namda nim n yiliya ŋɔ zaɣ sabila bɛ dinni ka zaɣ piɛla gabi dinni

ŋarim n ʒɛya bi peentilila zuɣusaa zaɣ ʒiɛ sunsuuni zaɣ piɛlli gbunni giriin zahama ʒɛ di luɣuli di biɛla gbambihi ni paɣaba ni dabba n ʒɛya ka paɣa yino gbubi gbambila ka zahama bɛ dinni

Paɣa n gbubi dalibila ka zahama bɛ dinni o luɣuli ni ka dalibihi ʒɛ tiŋa ka zahama bɛ dinni ka ŋarim ʒɛ o luɣuli tihi n sa o nyaangi ŋɔ yili n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛ o nyaangi ŋɔ

Salin boɣali ni n boŋo kom n doya ŋo paapu n doya ŋo ankora n ʒɛya ŋo loori taaya nim n pa tabi zuɣu ŋo kuriga ka so gbubi ŋo tihi n saya ŋo mori n doya ŋo

Bihi n ʒɛya bihi ayobu do yino paɣaba anu ka yino yɛ liiga piɛlli so yɛ liiga ʒiɛ bi ʒɛla Gbanpiɛli sani ka o kpa ninkpari sabila ka so mokuru ʒiɛ

Salin boɣali ni n boŋo ankora n ʒɛya ŋo doo n kuriya ka gbubi soobuli mashin n ʒɛya ŋo ka doo ʒɛ di gbuni ka yɛ liiga piɛlli daɣu n saya ŋo ka paapu gari di gbuni

Kuligi ni n bɔŋɔ paɣaba nidabba n bɔŋɔ ŋarim n bɔŋɔ paɣa n tabiya ka yɛ liiga ʒiɛ doo n bɛ di puuni ni ŋɔ o yɛla liiga buluu daa bihi n ʒɛya ŋɔ

Paɣa n ʒiya o ʒila dundoŋ puuni teebuli n ʒɛya ŋo ka tahapoŋ pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo sala biɛla dinni ka duɣu tamya paɣa maa ʒimi tabi dikpuni

Paɣa n ʒiya o pirila namdi piɛlli ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu ka suu paya ka kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni kurifooti n ʒɛya ŋo duɣu n tamya ŋo

Teebuli n ʒɛya ka kuriga num ʒɛ di loŋni ka tahapoʋ tam dizuɣu gbambili gba nyɛla din tam dizuɣu paɣa n ʒiya o ʒimi tabi yili dikpuna ka piri namdi piɛlli ka kurifooti ʒɛ o luɣuli

Paɣaba n chɛna bi kpabila bihi ka so gbubi kpalaŋa ka so ʒi boɣati tihi n saya ka mori saya so piri namda sabinli ka yɛ liiga ʒiɛ so ʒi folingi toori binsurugu ni

Palli zuɣu n boŋo chɛchɛ n doya ŋo moto n doya ŋo doo n tabi o saɣangi ni ka zaŋ o nuu tabi o duni n kuriya ka bihi ayi ʒɛ bi luɣuli shikuru bihi ka nyaɣa bi baaji nima

Paɣaba ata n chɛna so ʒila kpalaŋa ka gbubi katawiya bi zaa kpabila bihi ka yino gbubi kpalaŋ o nuuni ka zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi o bia bi tuhurila so soli ka o ʒi kpalaŋa

Tihi n saya ŋo yili n ʒɛya ŋo di nyɛla jiranbiisa laati poll nim n saya ŋo woya nim n boŋo laati n nee ŋo shikuru bihi ayi n ʒɛya ŋo ka nyaɣa baaji nima

Chinchina n bɔŋɔ zaɣ piɛlli bɛ dinni ka zaɣ sabila booi booi dinni ka zaɣ piɛlli lahi biɛni ka zaɣ giriin booi dinni zaɣ ʒiɛhi gabi gabi dinni namda nim n yiliya ŋɔ kpalaŋ n ʒɛya ŋɔ namda nim n yiliya ŋɔ ha

Shikuru bihi n ʒɛya ŋo bi nyɛla paɣaba laati n nee ŋo chɛchɛ n doya ŋo moto n doya ŋo paɣa n ʒiya ka gbubi o bia ka o bia maa do o naba zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo kom n doya ŋo dabba n bɛ ni ka paɣaba gba biɛni paapu nim n doya maa kuɣa n doya maa mashin n ʒɛya maa tihi n saya maa palli n doya ŋo

Paɣa n ʒɛya ŋɔ o gbubila dalibila ka zaham bɛ di puuni ŋarim n ʒɛya ŋɔ tihi n saya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ gbambihi n ʒɛya ŋɔ ka zahama bɛ di puuni

Kurifooti n ʒɛya ka sala bɛ di puuni ka duɣu tamya duɣu maa nyɛla zaɣ piɛlli ŋmana n ʒɛya ŋo di ʒɛla teebuli loŋni tahapoŋ n tamya ŋo di tamla teebuli maa zuɣu ka suu pa di luɣuli

Loori n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli ka di puni gaŋ yoogi ka tia sa di yaɣali ka woya nim gari pool n saya ŋo laati n nee ŋo shikuru bihi ayi n ʒɛya ka nyaɣa baaji nima

Jaara ni n boŋo pileet n tamya ŋo kaap n yiliya ŋo chɛriti n yiliya ŋo fulaawa nim n ʒɛya ŋo foon n paya ŋo dirigu n paya ŋo hita kaap n ʒɛya ŋo duu maa puuni nyɛla zaɣ piɛlli

Salin boɣali ni n boŋo daɣu n saya ka paapu pa dizuɣu doo n kuriya ka gbubi soobuli ankora n ʒɛya ŋo so n tam mashin zuɣu ka yɛ singirɛti sabinli tihi n saya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo ankora n ʒɛya ŋo dabba n biɛno ŋo bi nyɛla dabba anii tihi n saya ŋo mori n saya ŋo mori maa kuumi kom n doya ŋo soobuli n doya ŋo

Paɣaba ni dabba n bɛ zaham gbahabu shee paɣa yino gbubila dalibila ka zahama bɛ dinni ka dalibihi anahi ʒɛya so bi gbubili ka zaham bɛ dinni ŋarim n ʒɛya ŋɔ

Roba piɛla ni ka niɛma bɛ ka roba shɛli pa di zuɣusaa ka kpalansi ʒɛ di yaɣali ka namda nim shɛbi bɛ di tooni din ka bi ti n zali ŋɔ di zuɣusaa nyɛla yɛlo ka namda nim ʒi di puuni

Salin boɣali ni n boŋo kom n doya ŋo daɣu n saya ŋo paapu n gari ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli ankora n ʒɛya ŋo tihi n saya ŋo mori n kuui n ʒɛya ŋo mashin n ʒɛya ŋo

Paɣaba ni dabba n ʒɛya doo ʒɛya ka kahi o liiga o pilila kapu ka di tooni niŋ zaɣ ʒiɛ ka di sunsuuni niŋ zaɣ dozim paɣa n gbubi dalibili ʒɛya ka zahama bɛ dinni ka o yɛ liiga dozim

Namda nim ka bi shɛbi n bɛ daani ka roba do di luɣuli ka niɛma bɛ dinni ka roba pa di zuɣusaa ka bi tabili li solɛtɛp nima kɛntɛ ka bi tiɛ n zali kpɛ ha ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim ka namda nim yili dinni

Paɣa n ʒiya o ʒimi tabi dikpuni ka kurifooti ʒɛ o tooni ka duɣu tam dizuɣu ka teebuli ʒɛya ka tahapoŋ tam dizuɣu ka gbambili tamya ka kuriga nim ʒɛ di loŋni

Paɣaba n chɛna bi nyɛla paɣaba ata ka tuhuri paɣa yino soli o ʒila kpalaŋa ka piri namdi ʒiɛ ka paɣa yino ʒi boɣati ka yɛ liiga ʒiɛ tihi n saya ka mori biliya

Pool n saya ka woya nim gbaa gbaali ka bi paɣi chinchin pa ka silmiin paɣa ʒɛya ka bihi ʒɛ o sani bihi maa nyɛla bihi ayobu ka do yino bɛ dinni

Daɣu n tiliya ŋɔ laatu pool nim n saya ŋɔ ka woya nim gbaali yili n ʒɛya ŋɔ chunchin ka bi paɣa pa Gbanpiɛli n ʒɛya ŋɔ ka bihi ʒɛ o sani doo ni paɣaba

Yili n ʒɛya maa tihi n saya maa loori n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli ka di puni gaŋ yoogi moto n doya ŋo chɛchɛ n doya ŋo doo n ʒɛya ka zaŋ foon kpa paɣa ka gbubi o bia ʒiya

Gbanpiɛli n ʒɛya o nyɛla paɣa ka bihi ʒɛ o sani bihi maa nyɛla bihi ayobu do yino paɣaba anu o yɛ liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabinli doo maa sila jinjɛm ŋmaa ka paɣaba maa yino so jinjɛm piɛlli ka yɛ liiga piɛlli

Silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ o kpala ninkpari sabila ka yɛ liiga piɛlli ka bihi ʒɛ o sani paɣaba ni dabba bi ʒɛla shitɔɣu tooni ka di puni nyɛ zaɣ sabinli

Salin boɣali ni n boŋo loori taaya nim n doya ŋo kuɣa n doya ŋo kom n boŋo doɣu n saya ŋo ka paabu pa dizuɣu palli n doya ŋo tihi n saya ŋo mori n doya ŋo nachimbi anii n ʒɛya ŋo

Namda nim ka ni shɛbi zali di ʒɛla daani ka roba do di luɣuli ka niɛma biɛ di puuni tani piɛlli biɛni ka zaɣ sabila booi dinni tani ʒiɛ biɛni ka zaɣ sabila booi dinni kpalaŋ n ʒɛya ka wotamilo nim bɛ dinni

Salin boɣali ni n boŋo dabba n bɛ ni gbambili n ʒɛya ŋo kom n ʒɛya ŋo heed pai nima n ʒɛya ka pili hɛlmɛnti piɛlli ka yɛ liiga sabinli so ʒɛ o tooni ka yɛ liiga piɛlli

Paɣaba ata n chɛna ka doo ʒi kpalaŋ n tuɣuba soli paɣaba maa yino ʒila kpalaŋa ka gbubi katawiya ʒɛya tihi n sa bi luɣuli ŋo kunkuni n doya mori n doya ŋo paɣa ŋo maa bi kpabila bihi

Gbanpiɛli n ʒɛya o yɛla liiga piɛlli ka bihi ʒɛ o sani paɣa ni doo o kpala ninkpari sabila bihi maa so yɛla liiga ʒiɛ ka so piri namda piɛlli doo maa sila jinjɛm ŋmaa

Yili n ʒɛya ŋo tihi n saya ŋo laati pool nim n saya ŋo shikuru bihi ayi n ʒɛya bi nyaɣala baaji nima moto n doya ŋo chɛchɛ n doya ŋo namda n doya ŋo

ŋarim n ʒɛya ŋɔ ka niraba bɛ dinni paɣaba ni dabba gbambili n ʒɛya ŋɔ ka paɣa gbubili ka zaham bɛ dinni ka shɛli ʒɛ o yaɣali di nyɛla dibaayi ka zahama bɛ dinni paɣaba maa yino yɛ liiga piɛlli ka so chinchini

Namda nim n shɛbiya ŋɔ niɛma n bɛ di luɣuli ŋɔ kpalansi n ʒɛya ŋɔ ka niɛma bɛ dinni roba n paya ŋɔ namda nim maa shɛli nyɛla zaɣ ʒiɛ ka shɛli nyɛ zaɣ dozim

Yili n ʒɛya di nyɛla jiranbiisa loori n ʒɛya moto n ʒɛya maa chɛchɛ n doya paɣa n gbubi o bia ʒɛya ka kuhura doo n ʒɛya ka zaŋ o nuu tim o saɣangi ni ka gbubi o duni shikuru bili n ʒɛya ŋo

Zaham nim n bɛ dalibihi ni dalibihi maa nyɛla zaɣ buluu ni zaɣ dozim paɣaba n ʒɛya ni dabba so yɛla liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga piɛlli kunkun do bi nyaanga tihi n sa bi nyaangi ŋɔ ŋarim n ʒɛya ŋɔ

Salin boɣali ni n boŋo kom n boŋo daɣu ka bi sa maa ka zaŋ paapu gari dizuɣu soobuli n boŋo so n kuriya ka gbubili mashin n boŋo ka so zaŋ o nuu pa dizuɣu

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni o ʒimi baɣa yili kurifooti n ʒɛya ŋo duɣu n tamya ŋo sala n bɛ dinni ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu bili zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka gbambili tamya ka chɛrigi pa dizuɣu tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu suu gba pa teebuli maa zuɣu ka kuruga nim ʒɛ di loŋni ka gbambili ʒɛ di yaɣali

Salin boɣali ni n boŋo ankora n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli ka baaji tam dizuɣu paapu n tiɛ paya ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli ka daɣu saya ka di pa di zuɣu gbambili n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu o pirila namda piɛlli ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo ka duɣu tamya kuriga nim bɛ teebuli maa loŋni

Paɣa n ʒɛya o lami ʒɛya ka gbubi fulaawa o nuuni o sola jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga sabinli ka foon pa o yaɣali ka fulaawa ʒɛ o nyaanga ka kapu yiliya ka chɛriti gba yiliya

Salin boɣali ni n boŋo tankpaɣu n dondonya ŋo tihi n ʒɛya ŋo palli n doya ŋo mori n doya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo paɣa n ʒɛya kurigu n doya ŋo ka o zaŋ o nuu gbaali kuli n boŋo heed pai n boŋo

Namda nim n shɛbiya ŋɔ di nyɛla balibu balibu zaɣ piɛla biɛni ka zaɣ ʒiɛhi biɛni ka raba nim biɛni tana bɛ dinni zaɣ piɛla bɛ dinni ka zaɣ ʒiɛ gabi gabi dinni zaɣ sabinli gba biɛni kpalaŋ n ʒɛya ŋɔ ka niɛma bɛ di puuni

Yili n ʒɛya ŋo loori n ʒɛya ŋo moto n doya ŋo doo n kuriya ŋo ka yɛ liiga dozim ka so kuriya ka zaŋ foon kpa paɣa ni o bia

Salin boɣali ni n boŋo doo n tamya ŋo o yɛ liiga piɛlli doo n pili hɛlmɛnti piɛlli ka so pili zipiligu gbambili n ʒɛya ŋo kom n doya ŋo paapu nim n doya ŋo daɣu n doya ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu teebuli n tamya ŋo kurifooti n ʒɛya ŋo ka duɣu tamya sala biɛla kurifooti maa ni tahapoŋ pala teebuli maa zuɣu ka chɛrigi pa gbambili zuɣu

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo duɣu n tamya ŋo kuriga nim n ʒɛ teebuli maa loŋni maa gbambili n tamya ŋo

Paɣaba ata n chɛna ka doo tuhuriba soli doo maa ʒila kpalaŋa ka paɣaba maa yino ʒi kpalaŋa paɣaba maa zaa kpabila bihi ka yino ʒi anbirala tihi n ʒɛya ŋo mori n ʒɛya kunkuni n doya ŋo

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ pa dizuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo di galisiya ka sala bɛ dinni ka duɣu tamya kuriga nim biɛla teebuli maa loŋni paɣa maa pirila namdi piɛlli

Salin boɣali ni n boŋo doo n gbubi soobuli o pirila muɣuri ankora n ʒɛya ŋo mashin n ʒɛya ŋo paapu n paya ŋo daɣu n saya ŋo tihi n saya ŋo mori n doya ŋo

Namda nim n shɛbiya taapooli n ʒɛya di nyɛla zaɣ dozim kaniɛma yili di puuni namda nim biɛni ni balati nima ka kpalansi ʒɛ di tooni ka niɛma bɛ roba ni do di luɣuli namda nim maa zaɣ ʒiɛhi biɛni

Namda nim ka bi shɛbi zali ŋɔ daani n bɔŋɔ anbirala n saya ŋɔ di nyɛla yɛlo roba n doya ŋɔ ka tana bɛ dinni namda nim maa zaɣ ʒiɛhi biɛni ka zaɣ sabila biɛni ka zaɣ piɛla biɛni

Paɣaba mini dabba n ʒɛya bi gbaharila zahama dalibili n ʒɛya ŋɔ ka zahama maa bɛ dinni dalibili dozim bɛ dinni tihi n sa bi nyaangi maa kunkuni n bɔŋɔ ŋarim n ʒɛya ŋɔ ka bi bɛ dinni

Salin boɣali ni n boŋo kom n doya ŋo mashin n ʒɛya ŋo dabba n bɛ dinni ŋo bi nyɛla dabba anii ka wolgi dibaanahi nahi tumda ankora n ʒɛya ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli paaapu n doya ŋo di nyɛla zaɣ piɛlli

Sarati n niŋ palli zuɣu paɣa mini o bia paɣa maa ʒimi ka gbubi o bia maa n kuhura doo n ʒɛya ŋo n gbubi foon zaŋ kpaba moto do o tooni paɣaba ayi n ʒɛ o luɣuli ni ŋo bi yɛla neen yinsi ka nyaɣa baaji nima

Paɣa n ʒɛya ŋɔ o gbubila gbambila ka zahama bɛ dinni ka shab ʒɛ o nyaanga doo gba ʒɛ o nyaanga ka yɛ liiga zahama maa n bɛ dalibihi shɛŋa za ŋarim ŋɔ ni ŋɔ

Gbanpiɛli n ʒɛya ŋɔ o yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpari sanila ka bihi ʒɛ o sani bihi maa nyɛla bihi ayobu paɣaba anu ni do yino Doo maa yɛla liiga ʒiɛ ka paɣaba maa so yɛ liiga piɛlli

Gbanpiɛlli n ʒɛya ŋɔ o nyɛla paɣa ka kpa ninkpari sabila n yɛ liiga piɛlli ka bihi ʒɛ o sani bihi maa nyɛla bihi ayobu do yino paɣaba anu doo maa yɛla liiga ʒiɛ ka so jinjɛm ŋmaa

Taapooli n ʒɛya ŋɔ di nyɛla zaɣ dozim ka niɛma yili di puuni namda nim biɛni balati biɛni kpalansi n ʒɛ di tooni kpalansi ayi ka roba do di tooni ka niɛma bɛ dinni

Paɣaba n chɛna bi ʒila kpalaŋa ka so ʒi boɣati bi zaa kpabila bihi ka yino gbubi kpalaŋa ka niraba ayi gbubi anbirala tihi n saya ŋo mori n doya ŋo kunkuni n doya ŋo

Paɣa n ʒɛya ŋo o ʒɛla zuɣusaa ka so jinjɛm dozim jaara ni ka o bɛ hita kaap n ʒɛya ŋo fulaawa nim n tamya ŋo diriti n yiliya ŋo di puuni peentila zaɣ piɛlli

Salin boɣali ni n boŋo kom n doya ŋo ankora n ʒɛya ŋo tahali n ʒɛya ŋo paapu n paya ŋo heed pai n doya ŋo tihi n saya ŋo mori n boŋo soobuli n boŋo

Loori nim n boŋo zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ sabinli ʒɛ tooni ka di puni yooi yɛli loori sabinli bɛ loori piɛlli maa yaɣali yili n ʒɛya yili maa nyɛla jiranbiisa ka tv pool sa dinni tihi n saya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo ka kom biɛni ka dabba anii bɛ dinni so yɛ liiga sabinli ka so yɛ liiga dozim mashin n ʒɛya ka daɣu saya ka paapu gari di gbuni

Daani n bɔŋɔ roba nim n bɔŋɔ niɛma n bɛ dinni namda nim ka bi shɛbi maa zaɣ piɛla bɛ dinni namda nim n lahi yiliya ŋɔ zaɣ sabila n nyɛli zaɣ ʒiɛ gba biɛni namda nim maa shɛli nyɛla zaɣ piɛlli

Salin boɣali ni n boŋo dabba n bɛ di puuni doo n tam kunikuni zuɣu o sola jinjɛm ŋmaa ka yɛ liiga piɛlli palli n gari ŋo tihi n saya ŋo mori n bili ŋo

Yili n ʒɛya bi pililila chɛmsi ka mɛ gooni biɛla tuɣuli paɣa n ʒɛya o nyɛla Gbanpiɛlli ka kpa ninkpari sabila ka bihi ʒɛ o sani bi nyɛla paɣaba ni dabba ka bihi maa ni yino woligi ʒɛya

Salin boɣali ni n boŋo kom n bɛ di puuni ŋo dabba n biɛni ŋo so pili zipiligu ka so pili hɛlmɛnti paapu nim n doya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo heed pai nim n ʒɛya ŋo

Namda nim n shɛbiya kala ʒiɛhi biɛ dinni zaɣ piɛla biɛni di zuɣusa nyɛla fulaawa nima fulaaawa nim maa bi dizaini limi ka di bɛ konkoba zaɣ piɛlli biɛni ka zaɣ ʒiɛ biɛni roba n do di yaɣali ŋɔ ka niɛma bɛ dinni

Bihi n ʒɛya bi nyɛla bihi ayobu paɣaba anu do yino ka Gbanpiɛli ʒɛ bi sani o nyɛla paɣa ka kpa ninkpari sabila ka nyaɣa baaji o yɛla liiga piɛlli doo maa yɛla liiga ʒiɛ

Kunkuni n doya ŋɔ ka mɔri bili dizuɣu mɔri maa di nyɛla zaɣ konkoba zaɣ dozim biɛni ka giriin biɛni paɣaba n chɛni ŋɔ paɣaba ata. Ka paɣa yino tuhuriba sɔli ni niraba ayi ʒiri kpalansi

Palli n boŋo di soŋla kootaali tihi n saya ŋo ka mori bili dinni salin boɣali ni n boŋo ka doo tam di kunkun zuɣu ka shab bɛ boɣali maa puuni

Gbanpiɛli n ʒɛya ka bihi ʒɛ o sani bi ʒɛla shitɔri tooni shitɔri maa dundoya nyɛla zaɣ sabila pool n ʒɛya ŋɔ chinchin n paya ŋɔ dundoli n bɔŋɔ doɣu n doya ŋɔ ka bia maa yɛ liiga ʒiɛ

Salin boɣali ni ka bi bɛ mashin bɛ boɣali ni di nyɛla kuriti dabba n bɛ boɣali ni ŋo kom bɛ boɣali maa ni so kuriya ka gbuni soobuli paapu n tiɛ chɛŋ ŋo tihi n ʒɛ bi nyaangi ŋo

Gbanpiɛli n ʒɛya paɣa o yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabila ka nyaɣa baaji o sila bin ʒiɛ ka bihi ʒɛ o sani bi nyɛla bihi ayobu do yino paɣaba anu bihi maa niraba ayi yɛla liiga piɛla ka so yɛ liiga ʒiɛ

Paɣa n ʒɛya o lami ʒɛya o ʒɛla jaara puuni duɣubu duɣubu shee ka chɛriti yili o nyaanga di nyɛla zaɣ piɛla Duu maa puuni nyɛla zaɣ piɛlli laati n yiliya ŋo laati maa nyɛla zaɣ piɛlli

Palli zuɣu n boŋo sarati n niŋ ka paɣa gbubi o bia ka kuhura ka doo zaŋ foon kpaba ni o ŋmaaba kamɛra moto n doya ŋo shikuru bihi ayi n ʒɛya ŋo bi nyɛla paɣaba tihi n saya ŋo

Yili sambanni ka bi ʒɛya ŋɔ gbanʒiɛ n ʒɛya ŋɔ o nyɛla paɣa ka bihi ʒɛ o sani dabba ni paɣaba yili maa dundoli nyɛla zaɣ sabinli yili maa yaɣali laati pool nim saya ka laati bɛ dinni

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka piri namdi piɛlli ka teebuli ʒɛ o tooni ka suu pa dizuɣu ka gbambili paya ka chɛrigi pa gbambili maa zuɣu ka tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu

Salin boɣali ni n boŋo mashin n ʒɛya ŋo dalibili n boŋo heed pai ka bi gbubi ŋo pingaasi ka doo gbubi ŋo o pilla hɛlmɛnti soobuli n boŋo

Paɣa n ʒɛya o yɛla liiga boɣa ŋmahi ka so chinchini o gbubila gbambila ka zahama bɛ dinni ka o ŋmaligi yuli o nyaanga ka doo ʒɛ o nyaanga tihi n saya ŋɔ pool n sa di nyaangi ŋɔ

ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ so yɛ liiga piɛlli ka za dalibili gbuni ka zahama bɛ dinni ka so yɛ liiga dozim ka gbubi dalibila ka zaham bɛ dinni ka doo ʒɛ o nyaanga

Zahama ka bi gbahi paɣaba ni dabba n ʒɛya bi gbahabami niŋ gbambihi ni gbambihi anahi n ʒɛya ka zaŋ yini tamya ka paɣa zaŋ o nuu dihili o sola chinchini ka ŋmaligi yuli o nyaanga

Salin boɣali ni n boŋo gbambili n ʒɛya ŋo tihi n saya ŋo kom n doya ŋo paapu n saya ŋo di nyɛla zaɣ sabinli soobuli n boŋo pingaas n doya ŋo heed pai n doya ŋo

Paɣaba n chɛna ni nyɛla paɣaba ata ka tuhuri paɣa yino soli bini tuhuri so soli maa ʒila kpalaŋaban chɛni maa yino zaŋ bob ʒiɛ n kpabi o bia ka gbubi kpalaŋ o nuuni kaniraba ayi gbubi anbirala ka yino ʒi kpalaŋa ka yino ʒi boɣati

Paɣa n ʒiya o ʒila Dundoŋ puuni o ʒila kuɣu zuɣu kurifooti n ʒɛya ŋo ka sala bɛ dinni ka duɣu tamya teebuli n ʒɛ o tooni maa ka tahapoŋ pa dizuɣu ka gbambili ʒɛya ka chɛrigi paya

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga nim bɛ di loŋni ka gbambihi ʒɛ di luɣuli kurifooti n ʒɛya ŋo ka sala bɛ dinni ka duɣu tamya teebuli maa zuɣu tahapoŋ n tamya

Shikuru bihi ayi n ʒɛya bi nyɛla paɣaba ka nyaɣa baaji niɛma paɣa n gbubi o bia ʒi palli zuɣu moto n do o luɣuli ŋo chɛchɛ n do o luɣuli ŋo

Salin boɣali ni n boŋo niraba anii n bɛ di puuni yino yɛ liiga piɛlli ka bɛ kom maa puuni tihi n sa di luɣuli ŋo mori n kuui n saya ŋo

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka tahapoŋ tam dizuɣu ka suu paya ka kurifooti ʒɛya ka duɣu tamya ka sala bɛ kurifooti maa ni paɣa maa pirila namdi piɛlli ka kuriga nim ʒɛ kurifooti maa ni

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka kurifooti ʒɛya ka sala bɛ dinni duɣu n tamya ŋo teebuli n ʒɛya ŋo tahapoŋ n tamya ŋo suu n paya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo tankpaɣu ka bi kori puli maa kom n doya ŋo gbambili n ʒɛya ŋo doo n kuriya ka gbubi heed pai soobuli n doya ŋo paapu n doya ŋo tihi n saya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo dabba n bɛ dinni kom n do boɣali ŋo ni ŋo mashin nim biɛni paapu nim n doya ŋo mori n saya ŋo di kuumi tihi n saya ŋo doo n ʒɛ zuɣusaa ŋo o yɛla singirɛt sabinli

Tihi n saya ŋo kunkun n doya ŋo mori n doya ŋo paɣaba n chɛni ŋo so ʒila boɣati ka yɛ liiga ʒiɛ ka so yɛ liiga ʒiɛ ka kpabi bia ka gbubi anbirala o ʒila kpalaŋa

Jaara ni n boŋo bia ʒɛya o nyɛla paɣa ka so jinjɛm ʒiɛ ka yɛ liiga sabinli hita kaap n tamya ŋo moobal foon n pa o nyaangi ŋo fulaawa nim n tamya ŋo

Paɣa n zaŋ chinchin ʒiɛ kpabi bia o gbubila kpalaŋa ka paɣa so bɛ o nyaanga ka kpabi bia ka ʒi kpalaŋa ka gbubi anbirala ka paɣa so bɛ o luɣuli ka gbubi anbirala ka ʒi kpalaŋa

Sarati n niŋ palli zuɣu ka paɣa gbubi bia ʒɛ dinni ka chɛchɛ do bi luɣuli moto n do bi luɣuli ni ŋo doo n kuriya ka zaŋ o nuu tabi o puli ka doo gbubi foon zaŋ kpaba tihi n ʒɛya

Yili n ʒɛya tihi n saya ŋo pool nim n sayq ŋo loori n ʒɛya ka di puuni yoogi di nyɛla zaɣ sabinli shikuru bihi n ʒɛya ŋo bi yuundila laati

Namda nim n doya bi shɛbi limi zali ka roba do di luɣuli ka niɛma biɛni ka kpalaŋ ʒɛya wotamilo nim biɛni bi tila bini zali ka namda nim ʒɛ di puuni zaɣ sabila biɛni ka zaɣ piɛla biɛni

Gbanpiɛli n ʒɛya ŋɔ o nyɛla paɣa ka bihi ʒɛ o sani bi zaa paɣaba ni dabba bi ʒɛla yili sambanni pool n ʒɛya ŋɔ laati pool n nyɛli ka woya nim bɛ dinni shitɔɣa ni ka bi ʒɛya di puuni nyɛla zaɣ sabinli

Yili n ʒɛya di nyɛla jiranbiisa ka tihi saya ka loori ʒɛ di tooni ka nyɛ zaɣ sabinli loori bɛ yili maa luɣuli di nyɛla zaɣ piɛlli ka laati pool saya shikuru bihi n ʒɛya ŋo bi nyaɣala baaji nima

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka kuriga nim ʒɛ di loŋni tahapoŋ pala teebuli maa zuɣu gbambili gba tamya ka chɛrigi pa dizuɣu kuripooti n ʒɛya ŋo ka duɣu tam dizuɣu

Yili n ʒɛya ŋɔ silmiin paɣa n ʒɛya ŋɔ bi ʒɛla shitɔɣu tooni ka bihi ʒɛ o sani paɣaba ni dabba bihi maa so yɛla liiga ʒiɛ ka so yɛ zaɣ piɛlli Gbanpiɛli maa gba yɛla liiga ʒiɛ

Paɣaba n chɛna bi tuhula yino soli ka o ʒi kpalaŋa ka yino kpabi bia ka piri namdi piɛlli ka yɛ liiga ʒiɛ ka ŋunbala maa yɛ liiga dozim ka gbubi anbirala ka tihi sa bi luɣuli

Namda nim n shɛbiya ka roba do di luɣuli ka niɛma bɛ dinni zaɣ giriin bɛ dinni ka zaɣ ʒiɛ biɛni chinchin ʒiɛhi biɛni chinchin piɛla zaɣ ʒiɛhi biɛni ka namdi sabila gba biɛni

Gbanpiɛlli n ʒɛya o nyɛla paɣa ka kpa ninkpara ka bihi ʒɛ o sani paɣaba ni doo paɣaba anu do yino doo maa yɛla liiga ʒiɛ ka zaŋ o nuu tabili taba

Paɣa n ʒɛya ŋo o yɛ liiga zaɣ dozim ka kpabi bia o ʒila kpalaŋa ka gbubi anbirala ka paɣa so ʒɛ o tooni kagba kpabi bia ka gbubi kpalaŋa so ʒɛ o luɣuli ka ʒi kpalaŋa ka so ʒi boɣati

Salin boɣali ni n boŋo ka gbambili ʒɛya ka kom biɛni ka kuɣa doya ka heed pai biɛni soobuli n doya ŋo doo n ʒɛya ŋo o yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli paɣa n ʒɛya ŋo o zaŋla o nuu gbaai kurigu ka yɛ liiga buluu

Yili n ʒɛya ŋo di nyɛla jiranbiisa loori n boŋo loori maa nyɛla zaɣ sabinli ka di puni gaŋ yoogi pool nim n saya ŋo woya nim n boŋo tihi n saya ŋo laati n niɛ ŋo